duu puuni ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli nim pa kuɣu maa zuɣu di shɛli nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ biraawn teebuli shɛli gba zaa ʒɛ tooni maa ka kuɣusi anahi zaɣ piɛla giligi li foto nim biɛla gooni maa zuɣu gooni maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di siilin gba nyɛ zaɣ piɛlli ka laati nim yili dizuɣu laa tamla teebuli shɛŋa tooni ka mɔri bɛ di puuni ka buku gba zaa pa dizuɣu

Paɣa n do kɛntɛ nim zuɣu o yɛla liiga ka di nyɛ pink ka di zip nim nyɛ vaaulɛt kɛntɛ nim shɛŋa biɛla o nyaanga ka chinchina gba zaa yiliya kɛntɛ maa shɛŋa nyɛla yɛlo ka zaɣ sabila to shɛŋa mii nyɛ zaɣ ʒiɛ chinchina maa shɛŋa nyɛla buluu

dabba mini paɣaba n biri bi nyaanga n lihiri bolli duu ka paɣa so ʒɛ duu maa tooni n diri alizama tiriba tihi biɛla nimaani shee paɣa so ʒɛ nimaani o kpala tikpara ka yɛ liiga ka di gabi kalɛs ka o nyaɣa baaji ka o zabiri waɣa pa o nyaangi zuɣu do so ʒɛ nimaani o kpala spɛs ka o liiga nyɛ chɛkchɛk ka o so jinjɛm sabinli

Sheba n zaya sola panaali nima za tiŋa ka bɛ lihiri li sheba kuli kpala noosi maasi nima pooli nima bela nimani shee ka tihi beni paɣa so za nimani n pili helimenti o zuɣuni ka ye liiga ka di gari kalasi pam do'so gba zaa za nimaani o yela liiga buluu ka gba zaa kpa noosi maasi.

paɣa so mini dabba n ʒɛya ka shab mii ʒi kuɣusi zuɣu bin ʒiya maa yino malila bia o naba zuɣu ka gbubi bia maa noli ka paɣa so ŋun ʒɛya maa boori tim n niŋdi o paɣa maa bia maa yɛla liiga ka di nyɛ buluu bidib bili n nyɛ o do so ʒɛ nimaani o kpala noos mask ka o liiga nyɛ zaɣ piɛlli ka jɛri

Silimiinsi n chena bɛ zala loori shee loori nima maa zoomi n tam palli maa zuɣu di zaa nyɛla zaɣa sabla ka aro ʒee biɛni n ponti loori sheŋa do'so zala loori maa tooni o yela liiga ka di nyɛ zaɣa sabinli di mini di jinjiɛm ka ye taaya do'so gba za nimaani o yela wori niɛma.

Dabba mini paɣaba n za Kumasi central mosque tooni n ŋmaari foto doo so za ni maa ni o gbubi la o kamara ka so mi niŋdi kɔl loori nim bɛla jiŋli maa tooni jiŋli maa nyɛla jiŋ titali ka viɛla paɣa so n za ni maa ni n yɛ liiga waɣinli ka pa sariga.

niraba pam n bɛ ashibiti ŋɔ puuni ŋɔ ka doɣatɛ ʒɛya n lihiriba bi shab nuuni tiripu nim n yiliya n kpɛra bi dola ashibiti gɛro nim zuɣu do so ʒiya o yɛla liiga ʒiɛ ka tirip bɛ o nyoɣani paɣa so gba zaa ʒiya ka o zabiri waɣa n pa o nyaangi zuɣu

Paɣaba mini bihi n ye bɛ niɛma n za pirin'doo tooni pirin'doo maa yela bɛ yunifom pili bɛ kapu pahi paɣa so za nimaani o nyɛla Ninkurigu n nyɛ o o bi ʒi binshaɣu o bobila bobga ka ye liiga mimi fi chinchini tihi biɛla nimaani shee paɣa so ŋun ʒi kamara maa tooni maa birila o nyaanga kpali ka ye liiga piɛlli ka bɛ sabi pa di yaanga zuɣu ka o kilipi o zabri.